Nyɔnu wɔme eve wotsi atsitre ɖe dome na atikutsetse kple nuɖanuwo gbɔ. Nuɖanuwo abe; tomatosi, atadi. Nyɔnua ɖeka do awu yibɔ bla ta yibɔ. Evelia bla ta yibɔ do awu amadede blɔ.

Avɔ vovovowo, kɔla vovovowo woda wo ɖe rɔba me, ɖewo woda wo ɖe kplɔ dzi, kɔla vovovowo abe aŋutiɖiɖi, dzetɔ, yibɔ, blɔ kple bubuwo. Wopak ɖe aŋe me da ɖi.

nyɔnu aɖe le kpokpodzi e kupɔtu le egbɔ wokɔ siliva ɖó dzui tɔkpowo wɔmeve le egbɔ ɖeka le amadede ɣi enɔ nagoti kpa

Ɖetugbi kple ɖekakpuiwo le ʋe si nye dekɔnu ʋe la ɖum. Wobla nuwo ɖe afɔ gɔme bla ta, wodo kente vɔ ɖe gɔma le ʋe ɖum le tome.

Nyɔnu aɖe do awu yibɔ ɖe dzi kple anyi le xɔ me le asi tem le kɔmpitamɔƒonu dzi, aha le kɔpu me le nyɔnua gbɔ le eƒe axa dzi.

Ŋutsu eve woo le gli ɖom. Wo le awu amadede blɔ me. Ɖeka ɖo kuku amadede dzi evelia ɖɔ kuku amadede aŋtsiɖiɖi. Ŋutsu tɔlia bubu le adzɔge na wo ɖa.

Ŋutsu wɔme eve wo le gakpo ɖe asi. Ɖeka le atsitre nu woɖɔ kuku ʋi wo le agbagbadzem be yewoakɔ gakpo la ade nɔvia me yi ke wo le gakpoa trom kple ŋuse.

Ŋutsu woame ade wole xɔ tame. Wole akaɖi si woyɔna be solar la dem xɔ tame. Wole awu aŋutsiɖiɖi me eye woame etɔ̃ le atsitre etɔ̃ hã bɔbɔ nɔanyi le akaɖie dem.

Amewo le kuteƒe eye ŋutsu ɖeka dze klo ɖe nyɔnu ɖeka ƒe akɔme henɔ akɔ fa nɛ, amekukuɖaka le anyigba, amewo le azɔli zɔ to amekukuɖaka xa, wo sɔgbɔ ɖe kua teƒe.

Eŋu ama eve wodo go le ŋumɔme, ɖeka kaka. Eŋu bubuwo hãle mɔme zɔm va le yiyim. Ŋutsu aɖe le dzokeke dzi eŋu siwo dogo ɖeka le amadede dze me.

Esia nye, esia nye mɔmemidzraƒe aɖe yike dzo bi eye edzo fia nu sia nu si le mɔmemidzraƒe la. Eŋuwo kple teƒe bubuwo, edzo fia wo keŋkeŋkeŋ yike mɔmemidzraƒea megadze o eye le mɔ ɖe si to mɔmemidzraƒea ŋkume la, ŋuwo le tom.

Ŋutsu aɖe nɔ anyi ɖe galɔn amadede aŋtsiɖiɖi dzi ele laptɔpmɔƒonu ɖe asi. Bentsi le egbɔ, kaɖi si nye sola kaɖi la le dzi. Kplɔ le emegbe emegbe woɖo ŋu ɖi kple besiwo ɖe edzi. Nu ɖewoe nye aha vivi kpetsike kple bubuawo.

Amewo le fefewɔƒe. Ɖevia aɖe le miame do awu ʋi. nyɔnu aɖe le emegbe do awu dzi le asi ɖo nu ɖevia le nuɖusi me. Ŋutsu wɔme eve le atsitre bubu si mele dzedze o le anyinɔƒe le agbalego kple nanewo ɖe asi.

nyɔnu ɖetugbi dzaɖewo ta avɔ vovovowo ɖe akɔta tsɔ dzoŋu ɖeka daɖe dzi wóde dzonuwo ɖe asi wóle agba vovovowo ɖe ta zɔ kɔyina fiɖe

Ŋutsu aɖe nɔ anyi ɖe wò tsɛyame lé pupi aɖe ɖe asi. Nyɔnu kple ŋutsu wobɔbɔ ɖe gbɔ wo hã wolé ɖe asi. Ŋutsu kple nyɔnu bubu le atsitre le wo gbɔ. Wole xɔme.

amewo le gbedoxɔ si nye awusa ƒe gbedoxɔ gbɔ taŋtaŋtaŋ sɔgbɔ, ame hatsotso vovovowo eye ʋuwo hã wó pak ɖe amɛawogbɔ le fima ɖewo le ɖiɖí tso dzi va anyigba

Ŋutsu aɖe bɔbɔ le akaɖi si menye dzɔdzɔme kaɖi o wɔm. Ɖevi woame etɔ̃ wo bɔbɔnɔ egbɔ eye ɖevia ɖeka le atsitre do atakpui si nye aŋutiɖiɖi ƒe amadede. Nyɔnu bubu le atsitre le egbɔ lé ɖevia aɖe ɖe asi eye ŋutsu metsitsi bubu hã nɔ egbɔ.

Nyɔnu le ati te xɔ me. Seƒoƒowo le agba me le ekplɔ dzi, elé kɔpu ɖe asi le nane trɔm le eme. Gatsiwo kple nu bubuwo hã le xɔ me le glia ŋu.

Nyɔnu woame eve kple ŋutsu ɖeka wole teƒe si seƒoƒo kple atiwo sɔgbɔ ɖo eye ame ɖe sia ɖe le nugo ɖeka ɖe gbɔ le seƒoƒo dom le eme tiam eye seƒoƒoa le amadede gbemumu kple dze me.

Gasɔ kple dzokeke wodo go le mɔ me. Nyɔnu aɖe le ɖevi ɖe ɖe asi nɔ avi fam. Ŋutsu bubu hã bɔbɔ le dɔme ɖe asi. Ŋutsu ɖek le atsitre le foto ɖem nyɔnua kple foni. Sukuvi eve wotrɔ megbe de nyɔnua kpla bagi ɖe dzime.

Amewo le atsiaƒuto. Nyɔnu eve le esɔ dzi ɖeka le sɔ megbe asi kam sɔ ŋu. Ŋutsu si do atakpi yibɔ kple awu ʋi la le sɔ ŋgɔ le ka siwo wode sɔ la ɖe asi le sɔ la hem.

Ŋutsu woame eve wole atsitre ɖe dziɖegbe kaɖiti gbɔ, wode nugo aɖe me, woɖɔ kuku ʋɛ̃, do awu amadede blɔ hele dɔ wɔm le dziɖegbe kaɖitiewo gbɔ.

ŋutsu ɖeka kple nyɔŋu ɖeka ɖe kple ɖevi woametɔ̃ wó bɔbɔ le seƒoƒowo me tsiam ɖevia ɖeka nye nyɔŋu ye eve nye ŋutsu kple wó dzilawo wóle seƒoƒo ɖe me tsia

Yeviwo sɔgbɔ ɖe exɔ me. Nyɔnu ɖeka nɔ anyi ɖe ɖeviawo gbɔ. Ŋutsu aɖe le mɔnu. wotrɔ megbe de enuŋlɔkpe si le egli nu la woŋlɔ nu ɖe ekpea dzi.

Nyɔnu nɔ zikpui dzi. atikutsetse kple agblemenukuwo le a agba kple kusi ɖɔbatɔwo me le nyɔnua megbe kpe eƒe axadzi eye wo le kusi wɔme eve ɖe asi.

Amewo le ŋu aɖe me le ŋua kum to gbe me. Atsi vovovowo le fi ma. Atiglinyigã eve ɖeka le ŋgɔgbe ne eŋua vevelia hã le megbe ne eŋua wo le eme tsom va yi na.

Amewo le atsi tre woɖo fli kple woƒe tɔkpowo kple agbawo kple galɔn wo. Ŋu si nɔ tsi dram la tɔ ɖe wo xa eye nyɔnu eve yi le drɔm me le kɔkɔm ɖe tɔkpo kple galɔn me bubu hã le agba ɖe ta.

Ɖevi woamene yi etsi ku ƒe tɔme. Ɖevi woametɔ̃ wobɔbɔ eka aɖe hem. Tɔkpo le amadede blɔ me

Ŋutsu aɖe bɔbɔ le amewɔwɔ kaɖi wɔ. Batri si nye eŋu ƒe batri aɖewo le egbɔ eye ŋutsu eve bubu tɔ ɖe adɔge le exɔ ɖe gbɔ le ameyi bɔbɔ la megbe. …….

Nyɔnu wɔme etɔ̃ wotsi atsitre ɖe ŋgɔgbe le wo viwo ɖe asi. Nyɔnu ɖeka kple ŋutsu ɖeka nɔ anyi ɖe kplɔ gbɔ le agbale si nye aŋtsiɖiɖi ƒe amadede ɖe asi. Ŋutsu bubu tɔ ɖe nyɔnu etɔ̃lia gbɔ do awu ʋi le aŋtsiɖiɖi ƒe agbale ɖe asi. Nyɔnu bubuwo tɔ ɖe tɔ̃ si tɔ ɖe ŋgɔ la megbe.

Amewo le xɔ me. Nyɔnu kple ŋutsuwo ɖewo bɔbɔ nɔ anyi. Ɖewo eve le atsitre ŋu. Nyɔnu ɖeka kple ŋutsu ɖeka le atsitre le xɔme. Nuŋlɔɖiwo le xɔme eye nyɔnu ɖeka nɔ anyi ɖe amewo ƒe ŋgɔgbe.

Ŋutsu woame eve, ɖeka le ɖa kpa na nɔ….

Esia nye mɔmemi dzraƒe aɖe si nyɔnu eve kple ɖevi woame etɔ̃ wotɔ ɖo le mɔto, eye ŋu si si amadede gbe mumu le la to ɖe womegbe, ŋutsu bubu le dzokeke dzi kɔ nane ɖe ŋgɔgbe va tso me yi na

Ɖevi woametɔ̃ le atsitre ɖe kplɔ ɖe nu ŋutsu ɖeka nɔ anyi ɖe kplɔ la ŋu enuŋlɔti vovovowo le kplɔdzi le kɔpu me e enunono glasoo hã wóle kplɔ dzi le wogbɔ

Nyɔnu kple ŋutsu wole xɔme. Wodo awu ʋiwo. Ɖewo nɔ anyi, ɖewo le atsitre. Wolé kɔpu ɖe asi, aha atsike le kɔpuawo me

Ŋutsu etɔ̃ le atsitre, eve le kplɔ aɖe gbɔ, ɖeka le kplɔ me, velia le xixe lé agbale ɖe asi, ɖeka kɔ asi dzi, da ɖe agbalẽ dzi, bubun sɛ tsatsitre ɖe megbe. Ŋutsu ɖeka nɔ anyi dze ŋgɔ wo, nyɔnu ɖeka nɔ anyi ɖe kplɔ ɖe dzi le wo kpɔm.

Azikpiwo le xɔ me. Kplɔ le azikpuiawo ŋgɔ. Agbale le kplɔ te. Aŋtsi le agbame le kplɔ dzi. ati le azikpia ƒe axa dzi. Kaɖigbe le kplɔ dzi le atsia ƒe ŋgɔgbe. Nɔnɔmetata vovovowo le xɔ me le glinu.